Roso yineemo woyte rosu egenote bueti egenote bueno ronse affineemoreeti, ronse affinoomore baalankanni rosoho yineemo, rosu baalankawa egenote bue ikkinota bande anfoomohura banxxeemo

Egenshiishsha yineemo woyiite egenshiisha mittu manchi baaluwiinni xaphi asse sayisannoha ikkino daafira hakkonne egenshiishaho yine adhineemo egenshiishuno macishinomokkire macishinemmoha ikkino daafira baxisanno

Mini uduunne yineemmo woyiite mine loosi'nemmohano ikko uddi'neemmoha, mine baalare loosa

Babbaxxino dani uduunne, babbaxxino dani uduunne yineemmo woyite babbaxxino dani mitto dana lawannoha gamba assine worrummoro baxxinnoha babbaxxino dani uduunnichooti yineemmo. Loosinsayino baxxara dandaanno.

Afantino gashaanonna annuwa yinneemmo woyte ,afantino gashaano gobbuwa gashitinore ikkittara dandiittano daganna dagooma gashitino leelittanoreti annuwa yinneemmo woyte annuwa minenke noo baalla annuwate yinne adhineemmo.

Egenshiishsha yineemmo woyte engenshiishshu gamba yee mannu hasaawinore egenshiishsha assine mittu manniwiinni sayiinsahu egenshiishshaho yineemmo egenshiishsha macciishineemmo woyte lowontanni baxeemma

Muro yineemo woyite muro uullate umisenni fultinotano ikkitara dandiitanno gobba ba"ete yineemmo umisenni fultewota ninke kansoommo murono murote yineemmo anganke lonsomotino murolla ikkitanno

Muronna looso yineemmo woyiite murote loosi muro agarantinota ikkitino daafira loosu muronke agarooshshe lawe leellanno kunino muronke agarreemmo gari lowontanni baxisanno

daganna maate yineemmori maate mininke manna ikkara dandaanno ama anna ooso lainohunni gamba assine maatete yineemmo dagate yineemmowoyite gobbankera heeranno manna baalanka dagate yine adhineemmo.

Koatte yineemmo woyite lekkankera worreeemmota lakisite ikkitanna iseno lekkanke ganannorenna hiiqqannore hoolltannote.

Hodhisha yineemo woyite hodhishu danaati kaameelunni woyi lekkanikenni hodhineemo hodhisha woyi babbaxinorichini hodhineemo hodhisha hodhishaho yineemo hodhishuno gobbatenni gobba sayisannonikehura lowonitanni hagiidhooma

Looso yineemmo wote looso loonse gobbankera lophote ikkinno ikkino daafo loosu nookkiha lophineemmokkiha ikkino daafo looso laoommahunni lowonta hagiidhoomma

Godo'le yineemmo woyte godo'le jawu shiimira budinkenniinna daninkenni sidaaminke garinni noo daafira godo'le godo'lineemmohu danise lawishshaho weeddo yinanni baalare beenkanni godo'lineemmo daafira noonketa afoomma daafira hagiidhoomma

Minenna gallanni mine yineemmo woyte mine minu mine ikke heerenanni galleemmokkihuno galleemmohuno heerara dandaano hakkoni daafira gallaninna galleemmokki mine lamewa beenke la'neemmo.

Elekitirike yineemmo woyiite, elekitirikete loonsannire, caabbichunni loonsannire ikkino daafo manna amade gudannoha laweennae waajjeemma lowo geeshsha dadilleemma.

mininna dubbu saada yineemmo wote mini saada mine xaqqamineemmotanna ikkitanna gobba saada gobba galtannore ikkitanna gobba saada gobba moyiichooti yine adhineemmo mini saada minenke xaqqanxe heedhdhannonkereeti?

Bununna sagale minenke afi'neemmoha ikkino daafira uminke irshinni fulannorenna minenke loosi'ne assi'neemmoricho ikkino daafira danchareeti ikkollana kayinni heeshshonkerano baxisannoreeti

Owaante yineemmo woyte owaante awaanteemmoreti lowontanni owaante yaa ishi yaate, ishi yiinohu baalunku lowontanni manna hagiirsiisano

Muronna laalo yineemmo weete laalo murote aanna fulite afantannore ikitanno muru kayinni ninke loonse fushshi'noommotanno murote yineemmo

Baattote ofollanna dhagge yinneemmo woyte baattote ofolla ,baattote ofolla ninke baatto wole baatto ofolitino gari baxxano wole baatto gooramenna tulichame ikkittano itophiyinke baatto taalite ofollitino ,dhagge yinneemmo woyte albi yannara. dhaggeffantannire maala'linonire ninke yannara dhaggete yinne adhinanni.

maxaaffa yineemmo wote maxaaffa xaphoomunni anmaddino egenno baalanta seekkine horonsi'nummoro maxaaffa danchare loossanno iseno biiffannonna baxissanno.